Ezi n'ensenene eziri aha rwiiko baheza kuzikaranga baziiha omusefuriya ,ensenene ezi zifiire tizihuriire, ensene ezi ziine erangi ya kinekye

Egi n'entwiga eriho necwekanisa omuhanda. Entwiga egi niyo nyamaishwa erikusingayo oburingwa omu nyamaishwa zoona. Hariho omushaija ariyo navuga piki mawe natemba akashozi nahingura. Entwiga egi eine amabara ga mutare nana aga kitaka.

Ogu n'omushaho ajwaire ekijwaro ky'abashaho ajwaire masiki aha munwa kandi ataire n'obwooma bw'okukyebera omutima okugukuba niguteera abwezirikire omu maraka kandi omushaho ogu n'ow'omujungu ajwaire ekijwaro kya mutare.

Aba n'abantu abeteraniire omu mwanya gumwe omuri aba harimu abashaija , harimu abakazi harimu abakaikuru . Abakaikuru bashitami aha butebe obukozirwe omu biti bwiine erangi ya kitaka kandi ahi bashutami n'eitaka ahansi ryiine erangi ya kitaka . Abandi abatsigazi bemereire bari enyima kuriya nibabaranzya. Omuri abo harimu abajwire esaati ziine erangi ya mutare .

Ogu n'omushaija w'omujungu ashutami ariho nayimata aha mapesha gaarimagezi. Karimagezi egi eine erangi ya mutare kandi nana emeeza ahi etekire nayo emeeza neya mutare. Omushaija ogu aine ishokye rigufu kandi n'owomujungu.

Egi n'enjoki eri aha kimuri, ekimuri eki kyine erangi ya kinekye kandi enjoki neyiragura aha kibunu na aha mutwe neyiragura reeru aha mugongo gwayo neya kinekye impapa ryayo n'obuguru nibiragura.

Ebi n'ebyenyaja ebirundanaire omu mwanya gumwe ebyenyanja ebi byinemu erangi ya mutare kandi ahandi bwinemu obubarabara bwa kinekye biteranaire omu mwanya gumwe.

Ezi n'endongo ezi ab'ira ezi baabaire bakozesa. Zikozirwe omu biti, ziine emigoye. Emigoye egi neziyambaho okushohoza amaraka. Zikozirwe omu biti. Aha rubaju hariho ebishushani by'abantu. Omwe ayemereire n'ondijo ayemereire. Omwe ajwaire ekiteeteeyi kya mutare ondiijo tajwaire.

Egi n'enjoki eriho neetamburira aha kitamba enjoki egi omutwe gwayo nigwiragura, ekifuba kyayo nikiragura kiineho obwoya amaguru gaayo nigairagura reero ahaibondo ryayo haine erangi ya kinekye n'erikwiragura amapapa gaayo nigiragura nana obuhembe bwayo nibwiragura

Ezi n'eturengye ishatu ziri omwishwa enturegye emwe nereeba kunuuya ezindi nizireeba kuriya omu maisho enturegye ezi ziine erangi eibiri harimu eya mutare n'ey'okwiragura ziri omu binyaatsi ebyine erangi ya kinyaatsi na n'emiti ezetoreire eine erangi yakinyaatsi.

Aba n'abashaija bashatu bari omwe ayemereire akwitse enkatsi nana ebyenyanja ebi baaruga kushoha, ondiijo akwitse enkatsi ariho naateera amaizi nibatambura nibagyenda, ondiijo ashutami we tihaine eki arikukora bari aha mutwe gw'amaizi bariyo nibagyenda akwitse ebyenyanja ajwaire esaati y'okwiragura naasheka

Ogu n'omushaija ariyo nazaana akapiira yakateeka aha kigyere kahamaho ajwaire empare ya mutare etakwatsire nana enkaito ez'okwiragura zinemu obwa mutare nana omupiira n'ogwa mutare omushaija ogu nareebeka ebicweka ebyaife amaguru gonka nana omukono gumwe ebicweka ebyifo nana ebindi tibirikureebwa ahu ariyo nazaanira omupiira n'ekishaayi kiine erangi ya kinyaatsi ebinyatsi byakyo.

Ezi n'esente ebyemitwaro etaano etaano, bitekyereine, esente ezi ziri omurangi ya kinekye, kandi akantu akazikomire ahagati kaine erangi ya mutare esente ezi n'esente nyingi munonga.

Egi ni eshenda eyanikire aha Kadeya ka mutare , eshenda eine erangi ya kinzaari . Nibagiteka omu by'okurya baba nibarya ahabwokuba nekora nka omubazi hiine endwara ezimwe ezerikutamba Kandi eshenda egi ni nungi munonga aha magara g'omuntu.

Ebi ni bimwe aha bimotooka ebibakukoresa omu kukora enguuto eki ekimotooka nibakikoresa okunyiga enguuto kureeba ngu yahama ekimotooka eki bariyo nibakiteembesa aha motooka tahi yakyo gujiha omu mwanya gukiteeka omu gundi ahabw’okuba kyo nka kyo tikikayetwara kyonka, eky'okubanza nikiremeera ekindi nikigyenda mporampora nikigyenda nikishisha omuhanda ekimotooka eki kyine erangi ya kizaari eriho n'ekitwara eine erangi ya bururu hariho n'omushaija aha rubaju ayemereire.

Aba n'abaana bari omu eishomero ry'ebyemikono nibeega okubaziira. Okubaziira nk'ebitambaara okubaziira nk'obushaho. Bari omu kibiina bariyo nibaruka bashutami aha ntebe z'ebiti. Entebe ziine erangi ya kitaka. Abaana b'aboojo abari omu maisho. bashemereirwe.

Oru n'oruguuto rwakoransi ruriho abantu baingi hariho amamotoka gariho nigarabaho hariho nana amapiki, amamotoka aga hariho againe erangi ya mutare aha rubaju rw'enguuto harimu ebizimbe ekizimbe ekiine erangi ya mutare nana agandi hariho omutaka hariho abantu abashutamireho nana abashubuzi haine ebi barikushubura omutaka ogu gwine erangi ya kinyaatsi.